Ikibanza ciza cane hejuru hariko haka amatara atatu afise umushwarara wera hejuru imbere hacafye abantu beshi cane batandukanye hari n'ibindi bicapo bigiye bitandukanye bisize n'amabara meshi atandukanye ayatukura ayera na yandi.

Ishuri ryiza cane rya kaminuza riherereye nezana neza hagati mu gisagana ca bujumbura kumutanga rifise ikirasi ikiriko cakamwo amatara afise umucwarara wera imbere hariho ahantu hari ibendera ryacu ry'igihugu.

Ico citwa inkofero gisize ibara ryera kandi handitseko n'ivyandiko bisize ibara ryirabura barikoresha iyo bariko barubabaka canke bariko baratwara amamota canke amakinga.

Kabanyana n'umunyeshure yiga kw'ishure rya kaminuza riherereye neza na neza kumutanga aheruka kugira umugambi wo kugura utuntu abanyeshure babikamwo impapuro mu ntumbero yo kwiteza imbere uriko uraturaba dufise amabara yera ariko dufise n'ukuntu tumeze abanyeshure baradukunda.

Ikibanza ciza cane abanyeshuri bakunda gukoreramwo ubushakashatsi kiri kw'ishure riri mw'ijenda hari ibikoresho vyishi bipanga panze kimwe kimwe ukwaco ku girango bifashe umwe azi ku biraba ashobora ku bibona.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe Amahoro, rifise umuryango usize ibara ryera, hejuru yabo gatoya hariko urupapuro rwerekana ko ar'ubwiherero bw'abakobwa.

Ryiza cane riherereye neza na neza mu Kinindo rifise ikirasi kirimwo ivyigwa abana bagenda biga, cane cane mu cigwa c'ubushakashatsi, mbere bisize amabara atandukanye iritukura, ayera nayandi menshi.

Ikibanza c'imyidagaduro gisa neza gisukuye kandi hirya no hino hakikuje ikigazi inyuma hariyo inzu kandi hasa neza cane habonekako bahakorera isuku.

Ikirato ciza cane gifise ibara ryirabura n'irindi risa n'umuhondo akunda gucambara abantu bagenda bakora kubuzi bwo kubaka gukora amatara kuko kirarinda impanuka nyinshi kandi ucambaye urameregwa neza cane.

Ibicapo vyinshi bicafyemwo abantu benshi bisize amabara atandukanye ayatukura, ayirabura, ayera, ayasa n'umuhondo ayasa n'urwatse rubisi n'ayandi menshi bibonekako umuntu yabicafye ariho yari akibitangura ariko afise kazoza.

Ibikoresho abantu beshi bakunda gukoresha iyo bariko barakina agapira kitwa tenis mu kinofunofu kandi ifise amababara, atandukanye ,ayirabura ayatukura ayera n'ayandi meshi kandi kirafise n'akayungiro hagati.

Ishuri ryiza cane, rihereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ,rifise ikirasi indani, hari ikibuga abanyeshuri bakunda gukoresha iyo bari kubarakina umupira w'amaboko, kicafiseko neza kandi gisa neza bakirabirayo Iyo bari indani

Ikibuga ciza cane c'umyidagaduro bakiniramwo umupira w'amaguru hari abana beshi bahagaze hagati mu twatsi dutotaye hirya yaho hateye ibiti birebere bitotahaye kandi bifise amababi asanurwatsi rubisi.

Ishure ryiza cane ry'uburaro rihereereye neza na neza igitega rifise ibitanda vyinshi bishashe, kandi bimeze neza hariho niutuntu abana bugenda bifekoza iyubaryamwe.

Ibikoresho abanyeshuri bakunda gukoresha, iyo bariko baraca umurongo, n'iyo abantu benshi barakunda n'ukugikoresha mu kwubaka, cane cane iyo bariko bararaba nko mu mfuruka, igikoresho cane gikomeye, kandi abantu benshi batazi ko gifise agaciro.

Impunzu nziza cane abanyeshure bakunda kwambara iyo bariko bararonka impapuro z'umusindo ifise amabara atatu atandukanye ayirabura, ayasa n'ubururu ayasa n'ugwatsi rubisi n'irindi risa n'umuhondo kandi birababera iyo bavyambaye.

Ishure ryiza cane riherereye neza neza mu kinindo risize amabara menshi meza rifise idisha ryirabura intebe ntoya zibonekako zigako abana batoya cane kandi imwimwe yose yicarako umwana umwe.

Ikibaho ca kijambere, bashobora kugitwara mu ntuki, bakakijana mu mamodoka kandi ata kibazo; gisa neza gisize ibara ryera kandi kiboneka ko abacigirako, ata ngorane bagira zo kubibona, kuko coco kiracari gishasha.

Igikoresho c'igipupe abana bakunda gukoresha iyo bariko bariga ingene umuvyeyi aba yibungenze gisa neza kandi baragikora biboneka ko atahantu na hamwe gifise agasembwa.

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neze na neza mu ntara ya Gitega ifise ikibuga gicafyemwo amabara yera bakoresha iyo bariko barakora uwo mukino kandi gisa neza gishashe ko n'isima.

ibikoresho bikoreshwa mu kwandika ku kibaho cirabura bavyita ingwa , bifise amabara atandukanye ayatukura, ayera, ayasa n'urwatsi rubisi, ayasa n'umuhondo n'ayandi menshi kandi zigugwa amahera menshi kandi zirino mu gasaho kazo.

Mu ntumbere yo kwiga neza ibijanye n'ubushakashatsi, umwigisha yigisha icigwa c'ubushakashatsi, yari yazanye utuntu dufise amabara menshi atandukanye, kugira ngo ashobore kubigisha neza; hariho ayatukura, ayera ayasa n'urwatsi rubisi n'ayandi menshi.

Kw'ishure ryiza ryiza rifise intebe zisa neza zisize ibara risa n'ubururu kandi no ku nkome hariho ahasize ibara risa n'ubururu n'iryera zirapangapanze neza cane kandi zifise n'amadirisha maniniya rwose.

Mu ntumbere yo kwiga neza icigwa kijanye n'ivy'ubuzima, inshuri ryitiriwe umweranda mikaheri mweranda aheruka kugura ibikoresho abanyesuri bashobora kwigirako iyo bariko bariga ico cigwa, mbere biboneka ko ari ivyo abantu ibindi vyinshi bihimba vy'umubiri kugira ngo bashobore kwiga neza.

Ishuri ryiza cane ryabigenga riherereye neza na neza mu Kinindo rifise ikibanza abanyeshuri bakunda kuriramwo rifise imeza niniya n'udutebe dutoya tuboneka ko arutwabana koko.

Udukoresho twishi bakunda gukoresha mu gufuta bakoresheje ikaramu y'igiti ifise amabara atandukanye ayirabura ayatukura ayasa n'urwatsi rubisi ayasa n'ubururu n'ayandi meshi.

Ishure rya kaminuza riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura rirera abigisha risize amabara yera hose rirateye igomwe wahora uraraba cubatse ku buhinga bwishi kandi neza.

Ishure ryiza cane ryitiwe umweranda pawulo mweranda afise ikirasi kimwe harimwo amatara asa neza afise umushwarara wera impome zisize ibara risa n'ubururu kandi hari intebe umumwe wese umwana ashobora kwicaramwo.

Ibutura ryirabura, hamwe n'agapira gafise amabara abiri irisa n'ubururu n'irindi ryirabura; biteretse hasi kandi biboneka ko bisa neza k'uwuvyambaye, kandi ni ivyo gukora imyimenyerezo.

Ikibanza ciza cane c'ishure gisa neza gisukuye cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko hejuru hariho amatara afise umushwarara wera kandi harasize n'ibara ryera uwu haca wese arayitegereza kuko harakayangana.

Ibishure ryiza cane riherereye inezana neza sagara ca gujumbura ryitiwe abafransa rifise ikibanza c'ubwiherero ko bagungusa neza hari impomye zisize ibe aragyera, kandi harasukuye biboneka ko bahakorera isuku neza na neza, kuko arakayangara.

Ishuri ryiza cane riherereye neza naneza kumutanga rifise ikirasi gipanze mwo ibitabo vyinshi cane vyanditswe n'abanditsi batandukanye bifise amabara menshi ayatukura ,ayera ayasa ,n'ubururu ayirabura n'ayandi menshi.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu ntara ya bururi ifise akazu kubw'iherero kubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kandi gasana biboneka ko batagakora kandi umwana ashobora kugwara yagiye mu kazi kubw'iherero katameze neza.

Umuyobozi, w'ishure rikuru, riherereye neza na neza, mu Rumonge, aheruka kugura ibikoresho, vyo kwandika kukibaho, vyitwa ingwa; bifise amabara atandukanye; ayatukura, ayasa n'ubururu, ayera, n'ayandi menshi.

Habura n'umunyeshuri mwiza cane aziuwinge akunda gusoma ibitabo yagiye ararondera vyinshi kugira ngo ashobora no kwakura ubumenyi bwinshi hariho ibisa n'urru ibitukura ivyera n'ibindi vyinshi vyanetswe n'abanzitsi batandukanya inkuru yiyo yamenye nekanye muri benshi no mu bagenzi biwe.

Kw'ishure ryiza cane, riherereye neza na neza, hagati mu gisagara, ca Bujumbura, ryitirwe ababirigi; hari ikirasi, abanyeshuri bafunguriramwo, kirasharije, gisa neza, kandi hariko haka amatara, y'umushwarara wera.

Kuri kaminuza y'uburundi iherereye neza na neza ku mutanga hari ibirasi vyinshi ,bimwe muri vyo harimwo ibitabo vyinshi bipangapanze kuva hasi gushika hejuru kandi abanyeshuri baraza ari benshi babihurumbira baza ku bisoma kugira ngo bahakure ubumenyi.

Ishuri ryiza cane ry'abana riherereye neza naneza mu Kinindo hariho ahantu abana bakunda kwicara hariko utuntu twinshi dutoya kudutebe twabo tuba dufise amabara atandukanye kugirango tubafashe kunezerwa.

Ikimaza aciza cane cigamwo bana batoya biga mu mimenyereza kirimwo utuntu twinshi ducafye tubatuma banezerwa iyo bariko bariga mbere hariko haka ni dutara twimishwarara wera, kandi ariho utuntu tw'amabara menshi ayatukura ,ayera na yandi kukira ngo dufashe abana ku ba kinyinga.

Ishuri rya kaminuza, riherereye neza na neza, ku Mutanga, ririmwo ibirasi vyinshi; kimwe muri vyo, harimwo ibitabo, bipangapanze, mu tubati twinshi cane, kandi, hariko haka udutara, dufise umushwarara wera.

Saido berahino n’umukinyi mwiza cane akina mu mahanga w'umurundi, aheruka kugura ikirato ciza cane gifise ibara risa n'ubururu co gukina umupira w'amaguru kandi gitekeye mu gasaho gafise ibara risa n'umuhondo.

Igikoresho gifise ibara ryera kizungurije cane kandi ni kinini. Bakunda kubikoresha iyo bariko baramanika nk'impapuro ku ruhome canke ibindi vyinshi, kandi karakunda gufasha gose ku bantu bakazi.

Ishuri ryiza cane ryerere neza naneza ikarusi rifise intebe ndenge cane zicara ko abana benshi rwose zikozwe mu biti ahasafyeko nibicapo ku nkome abana bakoresha mu kwiga.

Rabura mu mumbere yo kwiteza imbere ariuka kugura udukayi twinshi dufise amabara atandukani natatu igera iritukura nirirabura, kandi dusa neza abanyeshuri baraduhurumbira, kuko tumeze neza cane.

Ikibanza ciza cane c'uburaro kirimwo ibitanda vyinshi, kimwe kimwe kigeretseko bibiri. Mbere hariko ibirambi vyiza, bibonekako abanyeshure ataco binona mu kuryama agatiro bakaronka.

Kw'ishure ryiza cane, riherereye neza na neza, mu Kinindo; hari ikirasi, kirimwo intebe n'imeza, abanyeshuri bakoresha, iyo bariko barafungura; zose zifise ibara, risa n'ubururu.

kw,ishuri ryiza cane ryo mu kamenge ry'ubuhinga ifise ikirasi babikamwo ibikoresho vyinshi vyiza kandi abanyeshuri bakunda gukoresha iyo bariko barakora imyimenyerezo, ico kirasi kirimwo amatara ariko araka afise umushwarara wera.

Ibikoresho vyinshi bakunda gukoresha abanyeshure iyo ariko baracapa ni imbugita, ikarampu y'igiti, imikasi agafutisho n'ibindi vyinshi kandi bifise n'agasaho imbere yaho gafise ibara ryirabura.

Kw'ishure ryiza cane ryisumbuye, riherereye neza na neza mu Kinindo, rifise ikirasi kirimwo amamashini menshi nyabwonko apangapanze, umwe umwe iyo ariko arakora arikorana, kandi hariho n'iyindi iri imbere ikoreshwa n'umwigisha iyo ariko arabigisha.

Igikoresho abantu beshi bakunda gukoresha iyo bagiye gukora ubushakashatsi neza na neza kimeze nk'umubirikira kirakayangana nkuko umengo ni ubutare kandi kimeze neza cane ku wuriko arakiba.

Kw'ishure ryiza cane riherereye neza na neza imwaro hari imashini zitatu nyabwonko ahandi n'utundi dukoresho abanyeshure bagenda bakoresha tusanzaye ku meza bibonekako abo bantu atasuku bahakorera bikwiyeko abana bakwiye kuhapanga.

Ryisumbuye riherereye neza na neza mwi Jenda abanyeshuri iyo bahejeje kwiga icirwa baca bagenda mu kirasi bakunda gukoreramo ubushakashatsi kugira ngo babone neza na neza ivyo bize bakoresheje ivyo baba bahawe neza na neza abanyeshuri barabiryohererwa kandi barabitora kuko biga neza.

Ikibanza ciza cane kirimwo amatara ane afise umushwara wera kandi hari utubatsi twinshi n'amameza menshi arimo ibintu vyinshi bitandukanye kugira ngo kishingure mbere ariho n'ibindi vyinshi ntashoboye kure.

Butoyi na Kabura baje kuraba mwenewabo asigaye akorera ku bitaro bikuru biherereye neza na neza Ikarusi, baciye bafata agafoto mu kwerekana ko bashitse muri ico kibanza. Bararyohewe cane kubona mwenewabo.

Kanyange umunyeshuri yiga iby'ubganga ku ishuri ry'isumbuye ibyimu kamenge yagiriye mu kirasi c'ubushakashatsi hafise imashini nyabwonko n'ikindi gikoresho bakoresha mu gupima indwara ariko arandika bivanye n'ivyo yagere abona.

Ishuri ryiza cane riyorereye neza na neza mw'ijinda ifisa ikirasi c'ubushakashatsi cubasishije amatakariku ba si gushika hejuru indani hari abanyeshuri bariko bariga bakora ubushakashatsi bambaye impuzu zera kugira ngo bikingiza.

Kw'ishure ryigisha ubuganga riherereye neza naneza mu ntara y'amakamba harimo ikirasi kimwe abana bakunda kubgiriramwo ubushakashatsi abariyo bose bambaye impunzu zera zo kwikingira kubgira ngo ntibagire impanuka.

Ishuri ryiza cane rifise ikirasi cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushira hejuru ,imbere hamanitse impapuro zicafyeko ibihimba n'amazina yavyo bifasha abanyeshuri mu kwiga ,kandi nivyiza cane kuko birasizeko n'utubara twinshi.

Ishuri ryiza cane ryababikira riherereye neza neza hagati mu gisagara ca Bujumbura rifise ikibanza babikamwo ibitabo vy'abanyeshure bakoresha mu ishure bipangapanze kuva hasi gushika hejuru kandi neza kumurongo.

Ibitabo vyishi bipangapanze kuva hasi gushika hejuru vyanditswe n'abanditsi beshi batandukanye rufise amabara meshi atandukanye ayirabura ayatukura ayasa n'urwasi rubisi n'ayandi meshi ubu bisoma araza gucubwenge.

Ikibanza c'ishure riri nezana neza hagati mu igisagara ca bucumbura yitiriwe umwami hariho ahantu badandariza amakaye canke inutundi dukoreshe tw'ishure kugira ngo abanyeshuri borohewe iyo bakeneye kimwe muri ivyo.

Cane riherereye neza neza wagati mu gisaga cawuzungura yitiriwe ababirigi hari ikirasi kimwe abanyeshuri bafunguriramwo, gifise intebi zirabura n'amameza yirabura gisa neza hariko haka n'amatara.

Kw'ishure ryiza cane ry'akarora ryigisha mu rurimi rw'icongereza riherereye neza naneza mu kinindo imbere yaryo hari icapa riranga ijyo shure hariho n'utwatsi twinshi tutotaye n'ibiti vyinshi birebire bishamikiye hirya nino.

kw'ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu Kinindo ryafashe umugambi wo kudandaza udusakoshi abana bakunda gukoresha iyo biga mu mashuri y'imyimenyerezo hacafyeko ibicapo abana bakunda kuraba muri televiziyo.

Ikibanza c'imyindagaduro, abana bakunda gukiniramwo kimeze neza cane, hariho akazu kari hejuru, hariho kandi n'utwasi tuhateye dusa n'urwatsi rubisi, biboneka ko bahavomerera kandi bama badukata.

Kabura nu mwana yiga kw’ishure ritoya yiherereye neza neza mu rusaka afise ibikoresho bitatu akunda gukoresha iyo ariko aracapa hariho agafutisho ,ikaramu y'igiti n'akakoresha mu gusongora iyokaramu.

ishure ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura, rifise ikibanza ciza cane kirimwo abantu abana bagenda bakinira harasize n,utubara twinshi kandi biboneka ko abana iyo bahari baba baryohewe, rigeretse gatatu rifise n'amabati atukura.

Kw'ishuri ryiza cane, riherereye neza na neza i Mwaro, hari abanyeshuri bari hagati mu kibuga bariko bakina umupira w'amaguru, bambaye umwambaro w'ishuri kandi biri mu bibujijwe; abarezi babo baboneka ko batabakurikirana, kuko ivyo bintu ntibari bakwiye kubikora.

Muntumbere yo guteza imbere indero abanyeshuri biga kw'ishure ryo mu Ruyiki ritoya baheruka ku bagurira imashini nyabwonko ngendana abanyeshuri iyo bariko barakora ibiharuro baca bayikoresha kugira ngo babandanye bungura ubumenyi.

Bobo nziza cane y'icuno biboneka ko ahiyakera yafashwe neza cane kandi irakayangana bayikoresha mu gukora ibikorwa vy'isuku cane cane akayikorerammwo amata y'ikivuguto kandi inziza rwose biboneka ko ibguga mahera menshi.

A cane riherereye neza na neza ucaimitookie iryokishije amatafari ayiye kuvasi gushika hejuru, kandi hariho n'ingazi iduga, kandi imeze neza cane hariho n'ivyuma bitangira abantu kugira ngo ntibashoborye kurwa iyo bariko baraduga bisize ibarara idukura.

Ku ishuri ryiza cane riherereye neza na neza Imwaro hari umwigisha ari mbere ariko arigisha icirwa c'ibiharuro kandi abanyeshuri bariko baramukurikira biboneka ko banezererewe ico cirwa kandi bagitora cane.

Ishure ryiza cane riherereye neza neza hagati mugisagara ca bujumbura cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gukushika hejuru amadirisha n'imiryango rifise ibara ry'irabura imbere hari intebe z'ibiti kandi nyinshi.

kw'ishuri ryiza cane rihereye neza na neza mu Cibitoki riheruka kugira umugambi wo ku baka ubwiherero bwubakishiwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko biboneka ko imiryango itari bwakorwe neza kuko hariko imiryango ya kera.

Ishure ryiza cane rihereye neza na neza ikarusi ,urupangu rukikuje ibirasi ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ,kandi umuryango usize ibara risa n'ubururu ,indani hateye n'ibiti vyinshi.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza igitega ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ifise umuryango usize ibara ryera kandi haboneka ko hakorerwa isuku niheza cane kandi iryo shure riracari rishasha.

Ikibuga ciza cane gikikujwe n'utwasi dutotahaye kiri kw'ishure ryitiriwe Mutima Mweranda n'ikibuga c'umupira w'amaboko, kandi hirya yaho hateye ibiti vyinshi bitotahaye, inyuma hari n'inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye kuva gushika hejuru.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura rifise ibirasi vyishi vyiza hari n'ibibambazi imbere yavyo bisize ibara risa n'ubururu imiryango isize ibara ryera hagati mu kibuga hateye igiti gishamikiye hirya nino.

ishuri ryiza cane, ritoyi rihereye neza neza mungagara ,hari ibirasi vyinshi kandi imiryango n'imadirisha afise ibara risa n'ubururu, imbere hariho igiti c'umwembe kininiya cane ,gitotahaye ,ariko hariaka nakazuba, abanyeshuri bamwe bicaye umunsi yicogiti

Udukoresho dusa neza dufise amabara meshi atandukanye ayatukura ayasa n'umuhondo ayasa n'ubururu ayasa n'urwatsi badukoresha mu kubika neza impapuro abana beshi bakunda ku dukoresha n'abanyeshuri biga muri za kaminuza.

kw'ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu ntara ya Makamba ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kandi risakaje amabati hagati hari abanyeshuri babiri batatu bambaye impuzu zirabura n'izera hirya yaho hariho ikibuga c'abanyeshuri bakunda gukiniramwo umupira w'amaguru.

Ishure ryiza cane, riherereye neza na neza mu ntara ya Gitega, rifise ikirasi kirimwo ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera, kandi intebe zipangapanze ku mirongo, zikozwe mu giti no mu vyuma.

Ishuri ryiza cane riteye neza bakorera isuku imbere yaho hateye utwatsi twishi twiza kandi n'udutwishurwe dufise ibara rifise umutoto ubenje hirya yaho hari amashuri agerekeranije kandi asa neza kandi yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

kw,ishure ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura yitiriwe mikaheri mweranda, hari urupango gwubakisije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hagati mu kibuga hari igiti gishamitse kandi ciza gifise amabara asa n'urwatsi rubisi.

Ikibanza ciza cane abanyeshuri bakunda gukoresha iyo bariko barasubiramwo ivyigwa hariyo ibintu vyinshi bigende bitandukanye ibitabo imapuro n'ibindi vyinshi bagenda bakoresha iyo bari kuri ico gikorwa mbere hariho nutumeza twinshi dupangapanze ku muronga.

Ishure nitoya cane ry'abigenga ifise ibirasi bibiri bigeretse imwe imwe ibakishije amatafari ahiye kuva haze gushika hejuru hagati ateye ibiti vyinshi bw'ibrgoko bwinshi haba harimwo n'ikigazi kandi ariho n'ahantu abantu bagenda baca hari hashashe gutura.

Ikibanza ciza cane, abanyeshuri bakunda gukiniramwo, kandi biboneka ko, umwe ariko ararya umunyenga, ku ruvuma; mbere, hari ibirasi vyinshi; ivyo mbona ni bitatu; hariho igisakaje amategura, n'ibindi bibiri, bisakaje amabati.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza imuramvya irya kera kariko biracafise ubwiza, kandi hari idarapo ry'igihugu hagati mu kibuga nahandi impande hari ikibuga c'umupira wa magura.

Kw'ishure ryiza cane riherereye neza na neza imakamba isize ibara gera imiryango isize ibara risa n'ubururu hagati hari igiti kinini ya gose kandi naho hasi hari utwatsi dusa n'uduhishiye.

Kw'ishure ryiza cane ryisumbuye riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura, rigeretse kabiri, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, hagati mu kibuga hariho igiti gitotahaye gifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Kw'ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu Kibumbu ,abanyeshure bambara umwambaro usa n'ubururu n'uwera. Umunyeshure umwe sinzi akantu ariko ararya, aboneka ko yafashe amaboko yose ayashira mu kanwa. Imbere hari ikirasi mbere gisakajwe n'amabati yera.

Ahantu heza cane habikwa ibitabu impapuro n'ibindi vyinshi n'amakaramu abana bagenda bakoresha ,mbere hari n'intebe umwana yicaramwo iyo ariko ariga biboneka ko ari cumba c'umunyeshuri kandi gipanze neza.

Ishure ryiza cane risize amabara atandukanye, ayasa n'umuhondo, ayatukura ayasa nu rwatsi rubisi, hari n'ahandi mu ruhande hubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, imbere hariho ikibanza giteyemwo udushugwe dufise amababi asa nurwatsi rubisi.

Ikibanza ciza cane c'ishure ryisumbuye riherereye neza na neza mu kigobe hari intebe zipangapanze neza zikozwe mu biti no mu vyuma kandi amadirisha araca mwo umuco neza nishure imiezc.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza imwaro ahantu bita mu Rusaka ikirasi kimwe kirimwo intebe zipangapanze zikozwe mu biti kandi hariyo abanyeshuri babiri bicaye bariko bariga iryo shure ntamuco rigira

Ishuri ritoya riherereye neza na neza Imakamba hari urupangu rufise umuryango muniniya gose ufise ibarara ritukura huguruye aka ruhande gatoya hariho umuntu ahagaze imbere rwubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ikirasi ciza cane cubakirire matafari guva hasi gushika hejuru imbere hari ikibaho cirabura kandi hari n'urupapuro ruri ko ibihimba vy'umuntu bakoresha mu kwigisha abanu.

Ishure ritoya riherereye neza na neza Imakamba, hagati mu kibuga hari idarapo ry'igihugu c'Uburundi n'irindi rimanitse. Hari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, bariko barakina umupira w'amaguru.

Kw'ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu Rumonge, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Rifise imiryango isa n'ubururu n'amadirisha asa n'ubururu kandi imbere hari n'ibibambazi vy'ivyuma bisize ibara risa n'ubururu.

Niumunyeshuri yiga nezana neza musagara ca bujumbura kwishurira igishumboye rya kaminuza riri mu kigobe afise utuntu adandaza abanyeshuri bakunda gushiramwo imapuro dufise amabira atandukanye aya sa n'ubururu ayasa n'urwatsi w'isi ayasa n'umuhondo na yandi, kandi imbere yaho ateretse n'imashininyabwo.

Ikirasi ic'ishure ryisumbuye rya kaminoza riherereye neza na neza kumutanga hariyo abanyeshuri babiri umwe aryamye ku ntebe yambaye impuzu zisa n'ubururu uwundi na we arahagaza biboneka ko, ariko aramuraba kugira ngo yibaza ko ariikwa.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu Cibitoke, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise ikirasi, indani hari ibicapo bicafye ku bipapuro, hari idarapo ry'igihugu c'Urwanda kandi n'ayandi mashusho menshi cane.

Ishure ryiza cane ry'ubuhinga riherereye neza na neza mu kanyosha ryubakishije amatafari ayiye kuvahasi gushika hejuru rigeretse gatatu abanyeshuri baho baratora ibibazo vy'arereta.

Ishuri ryiza cane, riherereye neza na neza mu Kamenge, rifise ikirasi kirimwo itara ririko riraka; hejuru hasize ibara ryera, imbere hari ikibaho cirabura, ahandi naho hari intebe nyinshi zipangapanze, zikozwe mu giti.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu Cibitoboke ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigeretse rimwe ibifata vy'ivyuma ibibambazi bisize ibara risa n'ubururu kandi iruhande hariho ikintu kibika amazi gifise ibara ryirabura.

Ishure ryiza cane, riherereye neza na neza i Makamba, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru; rifise ikibaho cirabura, canditseko n'ingwa yera, kandi abanyeshuri bariko barakora ikibazo, kuko nivyo vyanditse kw'ico kibaho.

kw'ishuri ryiza cane ryitiriwe urunganwe rifise ikibuga kirimwo abana bariko baraduza ibendera ry'igihugu kandi naba mama babo babaherekeje baje kubwirwa amanota kandi beshi baranezerewe cane.

Cane riherereye neza na neza ,ikiriri ,ifise impome zera, imbere hari ikibaho cirabura, canditse ko ningwa yera, intebe zirapangapanze zikoze mu biti gusa, kandi zirasize n'irangi.

Ikibaho ca kijambere, abantu benshi bakunda gukoresha iyo bari mu manama, canke umwigisha iyo ariko arigisha abanyeshuri; kiba gifise n'ikaramu zandikishwa, iyitukura, iyirabura, iyisa n'ubururu, n'iyindi nyinshi.

kw'ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu ngagara ifise ibirasi vyinshi vyiza kandi bifise amabati abonekako ashaje imbere yaho hari imodoka ihagazeho hagati mu kibuga hateye igiti kinini rwose.

Kw'ishure ryiza cane rihererere neza na neza hagati mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe ababirigi hari umwigisha umwe ar imbere ariko ar'abigisha abanyeshure bicaye babiri babiri ku ntebe bariko baramukurikirana bibonekako banezerewe n'icigwa.

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neza na neza i Mwaro, hari ikirasi kimwe kirimwo abanyeshuri, cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru; abanyeshuri bose bariko barakurikira umwigisha wabo, yambaye ipantaro yirabura n'ishati isa n'ubururu.

Ishuri ryiza cane ryitwa Cubahiro ryigisha mu rurimi rw'icongereza risanzwe rifise imodokari itwara abanyeshuri kandi abanyeshuri bamererwa neza iyo bari murizo modoka kuko ziracari zishasha kandi niyo zirwaye barazikoresha.

Ishure ryiza cane, riherereye neza na neza mu ntara ya Karusi, rifise ikirasi kirimwo ikibaho cirabura, canditseko n'ingwa yera kandi hariko urutonde rw'abanyeshure, bagenda bigirako ku munsi kumunsi.

ishuri ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, kandi hagati na hagati harasize utubara twera, kandi isakaje n'amabati, imbere hagati harateye igiti gitotahaye n'idarapu ry'igihugu haruhande.

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neza neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe Mikayeri mweranda hagati mu kibuga hari idarapo ry'igihugu hariho imbere y'amashuri udushurwe twishi dutetaye kandi n'izindi zifise umutoto ubenje ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi

Ishure ryiza cane riherereye neze na neza ku Musaga ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kandi hagati n'ahagati harasize n'utubara twera abanyeshuri bariko baragenda kw'ishuri biboneka ko banezerewe kandi bahimbawe no kwiga kuriryo shuri.

Ishure giza cane riherereye neza n'aneza agatimi gisogarasa gujumbura citiriwe abafarasi hari ikirasi kirimo abanyeshure benshi umwemwe afise agapapuro hariho nutundi turi ku meza rifise ibara risa n'ugwatsi rubisi

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu Kayanza rifise ibibuga bibiri bakiniramwo umupira w'amaboko biboneka ko bishaje ariko bikenewe gusubirwamwo kugirango bashobore kwidagadura neza ataco binona.

Kw'ishuri rya kaminuza riherereye neza na neza ku Mutanga ikirasi kimwe kirimwo amatara afise umushwarara wera abanyeshuri bose barahagaze kandi umwigisha wabo ari imbere ariko arabigisha bariko baramukurikira baboneka ko banezerewe ico cibo

Ikibanza giherereye neza na neza kw'ishure ryitiriwe umweranda poul mweranda riri neza na neza Igitega mbere hari udushurwe dukikuje ikibanza kirimwo utwatsi hamwe n'ibiterwa vyishi bigiye bihateye.

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neza neza mu ntara ya Burunga, har'ikirasi kimwe kirimwo umwigisha umwe afise imashini nyabwonko hamwe n'agasaho ayibikamwo, hari imbere umwigisha n'umwana umwe ariko aramukurikira afise ikaye ataco

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neza na neza ku Musaga, rifise ibirasi vyinshi vyubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,iruhande hariho kimwe gisize ibara ryera ,abanyeshuri bari hagati mu kibuga biboneka ko bafashe akaruhuko bahava basubira kwiga.

ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu Kamenge rirafise ivyumba abayobozi biryo shuri bajamwo iyo bariko barakora ibijanye n'ivyo bajejwe, hose hari imiryango isa n'ubururu kandi hejuru hose hariho amatara.

Kw'ishure vyiza cane riherereye neza naneza murumonge yobakishije amatafari ahiye ku pasi gushika hejuru hari ikirasi kimwe canditseko ivyandiko ku muryango b n'ibiharuro mirongo itatu na bine kandi hari ko n'urupapuro rwanditseko amategeko.

Ishuri ryiza cane, riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura, hagati na hagati hari idarapo ry'igihugu, rifise amabara atatu atandukanye: iritukura, iryera hamwe n'irisa n'urwatsi rubisi; impande y'aho hari igiti kiduga hejuru, gishamitse kandi gifise amababi atotahaye.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza Ikarusi ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amadirisha n'imiryango n'ibibambazi ifise ibara risa n'ubururu amabati yose arera kandi imbere hariho n'ibiti biri mu guterwa.

Ikibanza ciza cane, abanyeshuri bakunda gukuramwo ibitabo, mbere benshi baje kurondera ibitabo bakeneye, kugira ngo bashobore gusoma kandi bace ubwenge, kuko bavuga ko ubumenyi bwinshi babukukura mu bitabo.

Ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe umweranda Mikayeri ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kandi hagati hariho uturongo dusize amabara yera hagati mu kibuga harateye igiti.

Ishuri ryiza cane ryisumbuye ry'akarorero riherereye neza na neza Imatana hagati mu kibuga hariho amabendera atatu harimwo niryi gigihugu hirya gatoya harateye utwatsi n'udushurwe twishi twiza mu ntumbero yuko gushariza aho hantu.

Kw'ishuri ryiza ry'akarorero riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca bujumbura rifise ibirasi biteye igomwe, kandi vyiza cane hagati mu kibuga hateye igiti gishamise, kandi gitotahaye abanyeshuri baho baraza ubwenge, kandi ntibigera bayoberwa mu bibazo vya rea.

Kw’ishure ishuri ryiza cane, riherereye neza na neza i Mwaro, rifise ibirasi vyubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru; ibibambazi, amadirisha n'imiryango, bifise ibara ritukura kandi yose asakajwe n'amabati.

Ishuri ryiza cane, riri neza na neza mu ntara ya Cibitoki, rifise ibigazi vyinshi cane; imbere y'aho hariho umwana umwe ariko arakina, kandi rifise imiryango isa n'ubururu, n'amadirisha asa n'ubururu.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu Karusi ,kandi hari ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera, abanyeshuri bariko bariga icigwa c'ibiharuru ,ku mpome hasize ibara ryera.

Ishuri ryiza cane, riherereye neza na neza hagati i Gitega, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, kandi ibirasi vyose bisakaje n'amabati yera, imbere y'aho hateye udushurwe dutotahaye dusa n'urwatsi rubisi.

Ishure ryiza cane rifise amabati asa n'urwatsi rubisi ku mpome naho hasize ibara risa n'umuhondo hagati mu kibuga hari utwatsi dutotahaye n'utundi tuti tuduga hejuru kandi turasayangana tuboneka ko batuvomerera.

Ikibanza gifise inyubakwa isizi baragyera hejuru risakaje n'ababate fisi baragirabura agati hateye utwatsi twinshi dutotahaye biboneka ko baduvomerera, kandi badukata harakikujwe n'ahandi ibiti vyinshi cane.

kw'ishuri ryiza ryisumbuye riherereye neza na neza ku Mushasha Igitega cubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amabati asakajwe na yakera afise ibara ryirabura hagati mu kibuga hari utwatsi dutotahaye hari n'ahandi atakintu na kinwe gihari.

Ishuri ryiza cane ,rifise ikirasi abana bakunda gukoreramwo ,ubushakashatsi rirafise n'ubukarabiro, kandi hariho n'ikibaho cirabura, bandika ko iyo bariko bariga, yubakishije amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, kandi rirafise n'ikinyembuga.

Ikibanza ciza cane, hasi hari ingazi, ziduga hejuru, hirya y'aho, hariho utwuma, dufata abantu, kugira ngo, ntibashobore gutemba; haruguru, hariho utwatsi dutotahaye, kandi hasa neza cane, biboneka ko, bahitondeye, mu kuhakora.

Kw'ishuri ryiza cane riherere neza na neza hagati mu gisagara ca bujungura agitiriwe bikaheri mweranda rigeretse rimwe ryobakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru imbere ateye udushurwe dufise amababi asa n'urwatsi rubisi hagati mu kibuga hariho abanyeshuri b'batatu wa yatambuke.

Ikirasi kirimwo ikibaho cirabura canditse ko ningwa yera ku ruhome hirya hasize ibara ryera ,kandi hariho umuco biboneka ko akazuba kariko karaka.

Ishure ryiza rya kuminuza riherereye neza na neza mu kamenge ryigisha ubuganga, hari ikirasi kirimwo ibikoresho bakoresha mu gupima indwara bakoresheje amaso ni vyinshi cane birashika mw'icumi.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu rumonge yubagije ijo amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hagati mu kibuga hariho kibanza basanzwe bashinguramo amazi kugira ngo abanyeshuri ntbigere babura amazi bakorese.

Ishuri ryiza cane rifise ikirasi kirimwo intebe nyinshi zipangapfanze ku mirongo imbere hari iki baho cirabura bashobora kugiterura, kandi hariho n'amatara areko araka ameze neza cane biboneka ko asharie.

Ku ishuri ryiza cane riherereye neza neza hagati mu gisagara cya bujumbura hagati mu kibuga hari idarapo ryacu ry'igihugu cyacu cy'uburundi rifise amabara abiri iritukura irisa urwasi rubisi kandi hirya yaho hari ibirasi vyubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca bujumbura rytiriwe abafaranse harimu ikirasi cimu kirimu intebe nyinshi zipangapanze ku murongo, imbere hari ikibaho cirabura canditse ko n'ingwa yera no mwumbagu ari n'ikindi reka hariho n'amatara ari hejuru.

Ishuri ryiza cane rifise amadisha abiri mbere n'imanini araboneka ko haca umuco neza hariho n'ivyuma bitanga umuyaga mu gihe hashusha n'intebe zipangapanze m murongo, kandi haboneka ko hasa neza hakorerwe.

Ishure ryisumbuye riherereye neza na neza mu ntara ya Cibitoke, hariho akazu ka sugumwe kubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakajwe n'amabati kandi impande yaho hari ahantu abana bakarabira iyo bavuye mu bwiherero.

Kabura yarize ubushakashatsi mu mashuri yiwe yaciye afata umugambi wo kugura imashini nyabwonko atanguza umugambi wo kuza arasohorera abantu ibintu ku mpapuro iyo baje nko kurondera ibikoresho, ivyangombwa vy'amatongo n'ibindi.

Ko'ishuri ryishumbuye rihereye neza na neza hagati mu gisogara ca bujirumbura rya kaminuza hari ikirasi kimwo abanyeshuri benshi bariko barakurikira umwigisha wabo ku cirwa, ariko barabigisha biboneka ko bakiryoherewe, kuko bariko baramukurikira cane.

Ikibanza ciza cane arico kirasi kirimwo intebe nyinshi zipanze nabi gose hariho nimpuzu nyinshi zigeretse kuri izo ntebe kandi hibya hariyo akabatika ariko impapuro n'amakayi y'abanyeshuri bakunda gukoresha.

Ishure ritoya riherereye neza aneza mushibitookigewo kisise amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amadirisha asize ibara risa n'ubururu kandi isakaje n'amabati ahandi naho yirya biboneka ko habomotse akenewe ko hasubigwamwo.

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neza na neza Igitega, riboneka ko rifise imyaka nyinshi kuko ryubakishije amabuye kuva hasi gushika hejuru, imbere ateye udushugwe dufise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Kw,ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu Kamesa ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rifise imiryango ifise ibara ritukura kandi risakaje amabati hagati mu kibuga hariho amabuye n,utwasi irya nino.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza i Makamba hari ikirasi kimwe kirimwo intebe nziza cane zipangapanze kandi zikozwe mu biti impome zisize ibara ryera hejuru hasize nahone ibara ryera.

Ikibanza ciza cane, giteyemwo igiti, gitotahaye, ciza, hariko harasirako akazuba; hirya, hari utwatsi dutotahaye, kandi hari n'inzu, yubakishije amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru.

Kabura, ni umyeshuri, yiga kw'ishuri nziza cane, iri neza na neza, I Makamba; aheruka kugura agasaho, gafise ibara ryirabura, kandi hariko ivyandiko, kimwe kiratukura, ikindi kirera.

Ikibanza ciza cane giherereye neza na neza mu gisagara ca bujumbura hateye ibiti vyinshi vyiza bikuze bishamishikiye irya n'ino hagati hateye utwatsi twiza cane dutotahaye kandi hirya hari inzu igeretse kane ifise irangi ryera.

Ibitaro vyiza cane, biherereye neza na neza, hagati mu gisagara, ca Bujumbura; vyubakishije amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru; bisakaje n'amabati yera; imbere, hateye udushurwe, dufise amabara, asa n'urwatsi rubisi.

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neza neza mu ntara ya Cibitoki hari ikirasi kimwe kirimwo intebe zipanze ku mirongo ibitabo birasanzaye n'amakaye biboneka ko abana bagiye mu karuhuko gatoye ariko batasize bapanze ibintu vyabo neza.

Inzozizo cyane hasi asize ibara ritukura ku mpome impande hasize ibararyera amadisha nayo afise ibara ryirabura kandi izo mpome ziraboneka ko irangi rishaje ukwiye gusiga ko irindi.

Kw'ishure ryiza cane rya kaminuza, riherereye neza na neza mu Kinindo ryitiriwe umuco, abanyeshuri bari mu kirasi kirimwo imashini nyinshi nyabwonko, bariko barazikoresha, kuko umwigisha wabo arivyo yari yabategetse.

kw'ishuri ryiza cane ry'ubuhinga riherereye neza na naza mu Kamenge rifise ikirasi cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru bagikoreramwo ubushakashatsi abanyeshuri bagiye ku bakorera ubwo buhinga kandi biboneka ko bakurikiye neza na neza ivyo bariko bariga babiryoherewe.

kw'ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu ntara ya Karosi hariho abanyeshuri bahagaze hagati bariko bararaba umwigisha wabo ingene atambuka afise agasaha mu ntoki n'amakaye agenda arigishizamwo.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu kinindo ryitiye umuco abanyeshure bariko bariga imbere hari ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera umwumwe wese yicaye mu ntebe yiwe kandi ifise ibara ryirabura.

Kw'ishuri ryiza rya kaminuza riherereye neza na neza mu Kigobe ryitiriwe ikiyaga Tanganyika rigeretse gatatu ryubakishije ama tafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hagati harateye ibiti vyishi bitotahaye.

ikibanza ciza cane giherereye neza na neza kw,ishure ryitiriwe abafaransa hagati hariho ikibanza kirimo utwasi dusa neza dutotahaye tuboneka ko batuvomerera kandi bakadukata, hariho nutunyubakwa dusakaje utwasi kandi biboneka ko dusa neza.

Igisata c'ubuhinga, cigamwo abanyeshuri benshi kandi bakunda umwuga, bambaye impuzu zisa n'ubururu, mu ntumbero yo kwikingira, ariko umwigisha wabo wewe yambaye impuzu yera; hari ivyuma vyinshi bibafasha mw'ubwo buhinga bwabo.

Murekatete ni umunyeshuri yize ivyigwa vyo kugaburira neza abantu ,aheruka kuronka urupapuro rw'umutsindo akor' akazi neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura, none ako kazi karamutunze kandi yambaye impuzu zimubereye cane z'akazi.

Ahantu heza cane hateye igomwe hasize amabara abiri atandukanye, iryera hamwe n'irisa n’urwatsi rubisi, hagati hateye udushugwe dufise ibara risa n' urwatsi rubisi kandi hari n’utwatsi dutotahaye biboneka neza ko baradukata.

Ishuri ryiza cane, risize amabara menshi atandukanye kandi menshi arera, ariko rirasayangana, rirakorewamwo isuku, ababibona bose baratangara n'ubwiza rifise; imiryango yayo irakayangana kandi irafise n'akantu urabiramwo.

kw'ishure ryiza ryisumbuye riherereye neza neza mu Kigobe ryitiriwe ikiyaga Tanganyika abanyeshure bariko bariga kandi ni beshi cane bariko barakwirira umwigisha wabo kandi biboneka ko baryoherewe nico cirwa.

Kw'ishuri ryiza rya kaminuza riherereye neza na neza mu Kinindo ryitiriwe Umuco rigeretse kabiri hagati harashashe utubuye twishi twiza kandi hasa neza harasukuye.

Ishuri ryiza cane riherereye neza neza hagati mu gisagara ca Bujumbura, ryubakijije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigeretse rimwe, kandi hariho abantu bariko baratambuka bagenda iyo ibiro vy'umuyobozi biri.

Irishane ry'akarumiro riri neza na neza imatana, ifise ibirasi bifise amadirisha manini manini ,hagati hateye utwasi twinshi n'udushurwe dukwikuje, hari n'ibiti binini, bishamikiye iryanino.

Ahantu heza cane hafise uruhome rwubakishijwe n'amabuye kuva hasi gushika hejuru hafise imiryango ibiri ifise ibara ryera hariko n'igufuri kandi hariho ahantu imbere yaho abantu baca hubakishijwe n'amabati n'ibibambazi bibiri kimwe hirya ni nino.

Ishuri ryisumbuye riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura gifise ikirasi gifise umuryango usa n'ubururu uboneka ko ushaje ariko wanditseko ivyandiko vyera hariko urudome E n'ibiharuro mirongo itanu na bitanu.

ishuri ryiza cane riteye igomwe rifise ikirasi kimwe kirimwo intebe zipangapanze ku mirongo, hariho agatebe kamwe n'akameza kako bijana, kandi imbere hari ikibaho gisize ibara risa n,urwatsi rubisi.

Ishure ryiza cane ry'ubuhinga, riherereye neza na neza mu Kamenge; rifise ikirasi cubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hariyo umunyeshuri ariko arakora ivy'ubuhinga yiga, yambaye impuzu z'ubururu zimukingira, kugira ngo ashobore gukora anonokewe.

Mu kibanza c'ubuyobozi hari impapuro nyinshi zipangapanze n'amakaye n'imashini imwe nyabwongo kandi hamanitse n'icapa c'umukuru w'igihugu cacu c'uburundi idirisha hariko igitambara kidafukuwe kandi hasa neza cane.

Ishuri ryiza cane rya kaminuza riherere neza neza mu Kamenge ryigisha ubuganga hari ikirasi kimwe kirimwo abanyeshuri beshi bariko barakora ubushakashatsi ku bijanye n'ingwara umwumwe wese afise icuma ariko ararabiramwo kandi biboneka ko baryohewe kuko icirwa kimeze neza.

ku ishuri ryiza rya kaminuza ryitiriwe Ukwizera ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kandi hagati mu kibuga hariho impema bubatse habonekako hari urubanza rw'abanyeshuri baronka impapuro z'urutsindo.

ishuri ryiza cane riherereye neza na neza hagati mugisagara ca Bujumbura ryitiriwe amahora, rifise ahantu hari kibaho bakunda kumanikako amategeko agenga abanyeshuri, kandi icakera abantu bose bahize ico kibaho cari kihari.

Kw'shuri ryiza cane, iherereye neza naneza mu kirondo, rifise ikirasi gifise ikibaho cirabura ,canditse ko n'ingwa yera, ku ruhome hasize ibara ryera, hasi naho hasize ibara ritukura, risa neza kandi riboneka ko bagirira isuku.

Ikibanza ciza cane gifise umuryango utukura uriko imapuro bagiye bamadikako zerekana ivyo abanyeshuri bakunda kugwirako ku ruhome hasize ibara ryera, kandi hasi hariho n'akabara kirabura.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza hagati ngaho mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe abafaransa imbere hari umunyeshure afise agasaho kiwe gafise ibara ryirabura kandi imbere harateye udushugwe twiza cane.

Ikibanza ciza cane gikunda gukoreshwa mu bushakashatsi ,hariyo i mashini nyabwonko nyinshi n'izindi zera zibonekako ari za kera ,abanyeshuri nabo bambaye impuzu isa n'ubururu mu ntumbero yo kwikinga.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu kakara hari ikirasi kirimwo imeza zibiri n'intebe imwe ku ruhome hasize ibara ryera kandi idisha riruguruye kugira ngo habonekemwo akayaga.

Iyisomboyeribirinenezera neza mu ruhigi hariho ikibanza abana bakunda gukuramwo ibitabo c'ububiko yimfise umuryango usa n'ubururu ku mpome na ho asiza ibararera.

Ishure ryiza cane rya kaminuza riherereye neza na neza mu Kinindo, hari ikirasi kirimwo umwigisha umwe ariko yigisha abana benshi, umwe umwe wese yicaye ku ntebe yiwe kandi bariko baramukurira, biboneka ko ari icigwa cabaryoheye.

Ikibanza ciza cane. Hirya n'ino hateye udushurwe dufise ibarare risa n'urwatsi rubisi. Kandi hagati hateye utwasi twiza cane dutotaye, kandi hirya naho hariyo inzu isize ibara ryera.

Kw'ishure ryiza cane ry'ubuhinga riherereye nezena neza mu kamenge abanyeshuri bari mu kirasi bakunda gukoreramwo ubushakashatsi kandi bambaye impuzu zo kwikingira zose zisa n'ubururu kandi barabiyoherewe baboneka ko cigwa bagikore.

Kw'ishure ryisumbuye rya kaminuza riherereye neza na neza mu Kinindo, ryitiriwe umuco, harimwo abantu benshi mu kirasi bariko bariga, imbere hariho umwigisha ariko arabigisha kandi hagati hariho umuryango.

Umurima w'ishure uherereye neza neza kw'ishure rya kamenge urimwo ibigori ,ibiharage bitotaye, hariko haraka n'akazuba kabirasirako kandi bibonekako bazimbura hari ,umuntu umwe ariko ararengana imbere yawo yambaye ishati yirabura.

Icure ryiza cane rya kaminoza iherereye neza neza hagati mu gisogara ca wujumbura mu kinindo ryitiwe umuco hari ikibanza bakunda kubikamwo ivyangombwa vy'abanyeshure biri mu kabati keza cane hariko haka itara efse mushwarara we.

Ikibanza ciza cane gifise isuku kuko hariho ahantu abanyeshuri bagenda bata imicafu hose iyo baba bagiye gifise ibara risa n'umuhondo imbere hariho n'ikindi kibanza giteyemwo ibiti bitotaye

Ishure ryiza cane rya kaminuza riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura hagati hari ahantu abantu bakunda guca hasakaje amabati kandi hirya nino hari inkingi z'ivyuma.